Mo pili yili n ʒiya ka paɣi so za mo pili maa tooni n yɛ liiga zee ka kpa niŋkpari sabinli o tiriba mi laha bali ban zɛya maa ni paa niribi pia n wumdi paɣa maa ni tri laha bal shɛli maa ban zɛya nyaɣila baajinima dab bi mini paɣa zaa n laɣim zɛya

Kuli n niŋ ka niriba yɛ liiga sabila ka gbubi ambirɛɛlanima ayi ambirɛɛlanima ayi maa zaɣ yinga nyɛla zaɣ sabinli ka bin ʒɛɛ kɔɣili li ka zaɣ yingi nyɛ zaɣ ʒɛɛ bɛ vilila bɛ sɔla binyɛra zaŋ taɣi bɛ nyɔɣiri ni n chana dabba noli n chana palli zuɣu ka bɛ chana

niraba n tam yili chɛmsi zuɣu n zaŋ soola panɛl nim ni bi mali kpahi tam bini maa zuɣu di nyɛla rifilɛkta nim ka di nyɛ zaɣ dozim ka bi shab pili zipila ka shab bi pili dabba maa nyɛla bibaayobu biɛni shab ʒila tiŋ ka shab ʒɛya

paɣaba pam n ʒini ŋmaai foto bi poosi poosi mi ʒɛya bi liiga nim maa nyɛla zaɣ pink ŋun ʒɛ sunsuuni maa konko n nyɛ liiga ʒiɛ bi shab n bɛ nyaangi maa ha paɣaba maa shab zabiri nim nyɛla zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi bi nyaanga ka tihi gba zaa saya

duu ka labtop pa teebuli zuɣu ka foon paya ka buku paya ka kamɛra paya ka kuɣu ʒɛya ka bilankɛt pa kuɣu maa zuɣu ka buku nim bɛ sheelf nim maa puuni teebuli maa bi zaŋla taabo nim mali teebuli maa

Maakurofon nima balibu balibu m pa teebuli zuɣu sheŋa nyɛ zaɣa piɛla ka sheŋa nyɛ zaɣa dabila sheŋa nyɛ wayin orinji niriba za fi kpaŋ maa ha n zaŋ bɛ kamara nima n suutiri maakurofon maa niriba maa nyɛla gbampiɛla.

Gbala ni m bɔŋɔ ka shɛbi gbiri gbala ka shɛbi kana ni bɛ ti zaŋ kum sɔɣi bɛ siɣisirila kum daadaka maa n niŋdi gballi maa puuni ban siɣisiri niŋdi maa yɛla neen piɛla bɛ luɣulikam zaa limsimi bɛ kum loorinima maa gba zaa nyɛla zaɣ piɛla gba zaa n zaya

Paɣaba n zaŋ bɛ biliari n chaŋ doɣata nima sani ka bɛ ti zabri gbana tiriba gbana maa nyɛla din nyɛ zaɣa dozim doɣata nima maa sabiri pari gbana maa zuɣu paɣaba maa gbibila bɛ bihi zaya n guli ni doɣata nima maa naagi ka zaŋ gbana maa n tiba.

Dondolonima m bɔŋɔ ka bɛ gba zaa nyɛ kum bɛ kum daadaka maa bɛ zaŋla taabonima n kpahi li ka zaŋ fulaawo pa kum daadaka maa zuɣu ka niriba yɛ liiga sabilanima kana ti zaya n suhiri aduwa bahira paasita maa yɛla liiga piɛlli.

Chechi duu ni ka bɛ pireyira paasita maa yela liiga vakahali ka teebuli za paasita maa tooni ka Chechi niriba maa ʒi kuɣusi zuɣu wumdi paasita maa ni yeri binshaɣu sheli sheba zala zuɣusaa ka bɛ naba zuɣu wumdi paasita maa ni yeri shem ka sheba wari wahi.

Bɛ gbila gballi ni bɛ zaŋ kum sɔɣi di puuni bɛ zaa yɛla neen sabila n zaya ka pili zipilti tihi kuma din lan ka vari gba zaa m be envaaromɛnti maa ni maa sagbana maa niŋla zaɣ sabinli ka bɛ yoogi gballi maa ni bɛ zaŋ ninsali maa sɔɣi.